Maachinwa hoosugo hotoji ɓandu ɓii Aadama, andiraaɗum eksre, nga ɗum naftirta ha asibitiiji ngam hoosugo hotoji nder ɓandu ɓii Aadama ngam laarugo nyawuuji fere-fereji, nga naftirta hiite lamtarki, nga waɗi katiifa yel ha dow maaga. Ɓandu maaga bo waɗiraama jamɗe pentiraaɗe penti daneejum be chuudɗi.

Nder sudu paloru maundu faunirandun paune fere-ferejd be korom je kuccin mauɗe ɗiɗi, ɗo dari be piloji pamari, pamari ha dow muɗum be pamare ɗiɗi be chaka majum bo wodi tebol wa senta tebol gefe mudum wodi tebuyel pamarel gel gillas.

Leɗɗe fulawaaji faunirteɗi ci’e fere-fereji, ɗi ɗo tari saare. Nder maaji wodi jamɗe, motayel bangel ngel ɗo dari caka. Gefe mai bo wodi leɗɗe kwakwa mauɗe-mauɗe aawa totton.

Ɓiɓɓe rowɓe nyamiri'en ɓe nayo, ɓe ɗo ɓorni ɓornacce al-aadaaji maɓɓe, be ooli boɗeeji ɗo ɓili, haa daande maɓɓe be ko’e maɓɓe, ɓe ɗo jogi bicce na'i, ɓe do dari caka babal, woɓɓe bo ɗo jooɗi geefe, taari laaraɓe.

Tutawal wondi leddi, di wodi layiji mauɗi mauɗi tati, les chuɗi, chaka muɗum danejum, wodi ko de jui ɗiɗi ha gefe, ɗiɗi ha gefe, gotel ha chaka waɗiraɗum be kolo chuɗi, dow muɗum ma wodi layiwol kolo chuɗi.

Jama'are wange nɗe nɗotti en worɓe, ɓeɗo ɓorni jam ɓedo ɓorni gareji, ɓeɗo hum ni kufneje goɗɗo do suddi metalol ɗo waɗi gilas ha ɓalejum ha gite mako.

Mboodi fosokre, mabindiri. Ndi ɗo wali dou leggal. Ndi ɗo ɓamti hoore mari, sera maari bo, bafe leɗɗe ɗo jimmiti-jimmiti. Gaɗa mari woodi gite nange, ɗo habda mutugo.

Fijobe bol kosɗe kam be ɗiɗo. Be ɗo fija bol ha nɗer fili goto ɗo borni jesi ruwan givi. Goto bo ɗo borni jesi hako-hako jum. be ɗo ɗoggiɗa. Bal bo ɗo ɗogga ɗow henɗu.

Deftere vindiranɗe ɗemgal turankore nde inde mudum 'The fundamentals of Islam' nde Shekul Islam Muhammad Bin Suleman At-tamimi vindiri ɗum be ɗemgal arabra de Muhammad Bin Ridha Murad wailitiri nde fastiri be ɗemgal turankore.

Goɗɗo debbo oɗo dilla ha dammugal sudu, moɗo ɓorni limse boɗeje fauniraɗe kalaji fere-fere, oɗo suddi gele boɗejum jungo mako nyamo wodi jawe ɗiɗi, jungo mako nano ɗo jogi waya oɗo vakki boro ɓalejumum jungo muɗum bo sarqa.

Fan'du dollirgo ndiyam be hiite lantarki ndu ɓanɗu muum waɗira be silva jungo muɗum bo waɗira be ruba balejum ndu do joɗi ha do tebur.

Tutawal wondi leddi ndi mari layiji mawɗi mawɗi tati, dow muuɗum boɗeejum ,caka muuɗum bo kala daneejum, les muuɗum bo ɓaleejum. Ɓe ɗo naftire ngam hollugo alaama lesdeji fere-fere haa duuniya.

Maacinyel ngel kosɗe tati, anndira ngel keeke napep, ngel pentira penti yelo, ngel ɗo dari hunnduko laawol. Laanyowo ngel, ɗo jooɗi nder maagel ɗo ɓorni riiga ɓaleejum, debbo pasinja gooto, ɗo jooɗi haa ɓaawo.

Jama'aare ɗuunnde ɗo hawri nder "hall" ha mooftorde nde "siyaasa" goɗɗo gorko mawɗo ɗo ɓorni gaarewol ɓalewol, o ɗo humni humneere ɓaleere. O ɗo dari ha dow "podiyum" polisjo ɗo dari gaɗa maako. Goɗɗo ɗo borni riiga "sud" ɗo dari geefe. Himɓe ɗuuɗbe ɗo jooɗi ha koromje ha yeeso maako.

Ɗeftere vinɗiranɗe ɗemgal turankore. Ɗe inɗe muɗum livinɗe tammak, bayin e bank in afirika. Ɗe aibo je Ai immo kude vinɗi ɗum. Ha ɗow mare paɓawal mare woɗi hoto. Ɓiɗɗo gorko ɗo jogi ɓoro, ɗe pirowal mangal ɗo fira ha ɗow.

Debbo mawɗo, o ɗo ɓorni limse les cuudi, fawniraaɗe bee fulaawaaji kalaaji feere-feere. O ɗo jogi waya, o ɗo waɗi kalagaaje ɗiɗi ha junngo maako nyaamo, kalagaaje ɗiɗi ha junngo maako nano. O ɗo waɗi agoogo ɓaleewa, o ɗo dari nder saare nde leddi muuɗum takkanaa intalok, mootaaji mawɗi ɗo dari ha gaɗa maako.

Kare makaniki'en fere-fereji ɗi naftirte ha vo'ingo kareji ko chafi motaji, be machinji, be kare yite. Filayaji kala- kalaji, be kotaji, be sipainaji fere-fereji.

Ɗerewol daɓɓutuki bososel wancuki lesɗe duniyaru andira ɗum Visa. Ngol Viza aplikeshon, ngol ɗo wali dou tebul, jungo goɗɗo ɗo jogi bairo ɗo vinda dou magol. Viza ɗo naftire on ha heɓugo bososel wancugo lesɗe duniyaru fere-fere.

Lumo hollugo kareji al'aada jei gargajiya fere-fereji ko nandi e tummuɗe nyenyaɗe, beɗi be kafaaje jamanu naane pentaɗe be gumbe fere- fere, jama'are worɓe e rooɓe ɗo laara, hoɓɓe maɓɓe ɗo jogi wayaaji ɗo hoosa, motaaji ɗo dari himɓe ɗo sankiti.

Gareji babal wo’ingo motaji, makaniki jo ɗo dari ɗo ɓorni riga ɓaleejum o ɗo jogi computaa, mashin wa vo’ingo motaji, nga woodi kala hako-hako jum jamdi sitapileza ɗo jooɗii haa ɗo maanga.

Dottijo nayejo tampuɗo ɗo nyoɓɓi ,o bornai limse woɗi sekko ha ɓawo mako ,oɗo haɓɗa hiɓɓugo gorko ɗo ɗari jogi leggal mangal ha yeso mako.

Fulawaaji faunugo ci’e ɗuɗɗi fere-fereji. Ɗi ɗum naftirta haa faunugo nyiɓaaloji. Ɗiɗo aawi haa yeso nyiɓaalo maungo, ngo pentira penti danejum, be boɗejum, faunira be luttuɗum pauneji ɗuɗɗi. Seramaaji wodi lawol ngol wannaa intalok, ngol pentira penti ɓalejum be danejum.

Jamde kare kuɗe ɗe makani kanki kala kala, de naftirte ha vo’ingo motaji, be macinji, be janaretoji, goɗɗe ɗe firtuki, goɗɗe ɗe haɓɓuki, goɗɗe bo ɗe ɓokkuki.

Hore gorko nde ho gasa muɗum sukkuka sorki ni dadandi, nde wanna ma gyaran fuska be vakkude maunde, o ɗo joɗi nder salun labugo, o ɗo waɗi leppol suddugo ngam labu go.

Goɗɗo debbo odo ɓorni rigawol mangol andiragol bubu, Gol kala muɗum ha ko ha kojum faunira flawaji fere- fereji, Odo vaki boro yel gel yusɓira bikkoi oldi oɗo dari kombi korwal.

Njamngel playa'el ngel ɓandu muɗum waɗira njamdi ndaneri. Juɗe muɗum bo hunnira roba boɗejum. Ngel ɗo joɗi dou tebur, ngel ɗo naftire haro jogugo, ko foɗugo, ko ta’ugo, ko yewugo jamɗe.

Sera sare maunde nde gidan Sama, nde Pentirama Penti kirim koloo. Setilayet Pamarel ɗo takki ha dou muɗum. Mahol mare waɗanama Jamɗee be bat wayaji, wodi dammugal mangal ngal Mota nastirta Gaɗiragal njamdi Pentira Penti Ɓalejunm.

Bibbe ledɗe ladde kecce fere-fere je kondon kakwa, ibbe, cabbule, dukuje, be lemu do hauti be luttuɗum biɓbe ledde do jodi do tebul.

Sura gunki sehiraɗum leɗɗe, marɗum luwe tati ɓaleeje, En don no, ɓoima en ɗon no seha iri maaje ngam rewa e matsayi maaje allah muɗum. En ɗon naftiraɗe ha paunugo ci’e be gure mauɗe-mauɗe.

Butaali kecci ɓoltaaɗi ɗuuɗɗi, ɗi ɗo sokki nder bokitiiru roova, ɗo junngo muuɗum njamndi, ɓanndu muuɗum pentira haako haako, be daneejum, ɗi ɗo dari haa leddi, ɗi ɗo naftire haa wulugo ƴakka, ko defa nyaama, ko kuma nama waɗa kuroori ngam defugo nyiiri.

Leggal mangal gal ɗo dari yeso sare, ɓandu magal takana sainbot tel pamarel, kombi ma ngal wodi korowal pamaral ɗo dari, mota danewanga nga hilox ɗo dari yeso sare, koromje pamare boɗe je ɗo joɗi les lemaru ha kombi sare man.

Goddo gorko ɓaleejo. O ɗo ɓorni limsol boɗeewol, o ɗo waɗi gilas jei ɓaleeje ha gite mako. O ɗo tari leppol ɓalewol ha hore. Ngol ɗo mari shilbi-shilbi, o ɗo jogi sauru safi juundu.

Goɗɗo debbo mo gaasa hoore muuɗum ɓaleeha, jokkiraama be gaasaaji zamanu ɗum mech taara haa dow jippinira yeeso maako, o ɗo waɗi junngo maako haa ɓernde, o ɗo wuji jambaaki boɗeejum, peɗeeli maako jokka ɗum pent.

Ɓikkon pukaraɓe jango hon makaranta bo ko, kon ɗo joɗi do koromje nder kilasji makon, kon ɗo fija kon do borni yunifomji, kon ɗo jala yeso maɓɓe bo wodi mallumjo maɓɓe mauɗo ɗo wancha yeso kilas.

Debbo ɗo dari ɗo joogi keshi muɗum, ɗo ɓorni rigawol jungol kabawol nƴotira ngol atampa, jungo mako woodi agogo, oɗo dari kombi dammugal jamdi.

Derke’en fijoɓe pijirle fondugo sembe andira ɗum jim, ɓe ɗuɗbe ɓeɗo nder sura fondugo sembe, woɓɓe ɗo ɓamti jamɗe, woɓɓe ɗo yaɓa jamɗe man, ɗum waɗa ɗum on ngam ɓeddugo sembe ha ɓandu, ko sattingo i'e, ko kuma dimbugo ɓandu ngam exsesayis.

Sare zamanu maunde nde gidansaman nyiɓande nde timminaka, nde nyibira bulok be siminti nde waɗa ma pilesta. dow mare wodi windoji aluminium dane ji tati, leɗɗe nyiɓugo ɗo tiggi tiggi ha gefe mare.

Chagoru sorugo maganiji nasara andiraɗu famasi, maganiji fere fere ɗo nder katonji muɗum ɗokasi dow kontaji ɗiɗo naftirai ha nyaundugo nyawuji fere fere.

Injel namugo kareji defanɗe andira gel bilenda naftiro helbe yite lantarki ngel bandu muɗum waɗira gillas ngel ɗo naftire hachi’e anamugo ko chafi tumatur tatta se albasa be nyebbe be konande muɗum.

Jamɗe kuuɗe kafinta en fere fere jei ɗe ɗo jooɗi dou tebur so ta’ugo leɗɗe be jamdi haɓɓugo katako be pensil didirgo be tebji fondirgo katakoje.

"Fanɗu ndiyam" ɗu ɓandu muɗum wadira gilas danejum ɗu ɗo dari dow tebur ɗu ɗo hebbini ndiyam kofiji gilas pamari pamari ɗo hippi ha nder maru ɗu ɗo naftira on ha wadugo ndiyam yarugo ko sha'i.

Der suudu kicin tebul mannga ɗo dari, nga woodi kovod gootel, be duroowaji ɗiɗi dow tebul may. Woodi gumbe be kareeji fere fere, ɗo dari dow muuɗum.

Mota tadiɓe Soja'en ngal konu. nga ɗo Dari nder ladde nga ɗo Pentira Pentiji fere-fereji. dou maga wodi Bindigaru maundu, Ledɗe mauɗe mauɗe ɗo dari gefe gotal yori.

Kumneje, malafaje, zamanu ɗon waɗira bebaji daneji faunira be flawaji kalaji fere-fereji, be paɗe rouɓe, do kasi ha der shagoru. Ɗum do naftira dum on ha faunerouɓe mauɓe be famarɓe.

Lomoodu nder suudu, haro mahi ɗiɗi hauti gotol ɗo mari penti boɗejum gotol ɗo mari penti ba balejum nden wodi tais ji takadi baleji haa leddi.

Katane zamanuji nane mauɗi ɗiɗi, wore ɗo va’ini hunde nde wala yite les muɗum amma dalam ɗo nder katanewal, wore ɗo lumbi nder lumbirgo leɗɗe ɗo sorki les muɗum.

Gasa hore ɗebbo ɓaleha kirim ka jokkira be gasaji zamanu, ka morira morɗi juɗi juɗi ɗi juɗe, oɗo ɓorni riga jens chuɗi jum, oɗo dari nder sudu.

Chagoru kafinta’en fonico, be waɗugo korom je fere-fere je ɗo joɗi wodi korwal kushin mangal, gal wadina tamu dow magal wodi piloji mauɗi ɗiɗi, be pamarel gotel, ɓanɗu magal wodi ɗanejum be ɓalejum, ɗum ɗo naftire ngam faunugo paloji.

Jungo goɗɗo ɗo jogi fa'ndu nyebbam vasilin jam. Dau majam wodi derewol chudiwol, ɗo vindi vasilin blusil. Dam ɗo naftiri ha wujugo. Ɓandu ngam diggungo bandu ko kuma ustugo furteki.

Jurde maayo maapindiwo, ngo ɗo ila nder ladde dow tapaaje, ndiyam maago danejam tal, geefe maago ɗo taari kaa’e pamare-pamare, be tapaaje mawɗe. Leɗɗe pamare-pamare ɗo fuɗi dow sera maago.

Himɓe worɓe, kamɓe tato, goto ɗo ɓorni jampawo, goto ɗo ɓorni jallabiya, goto bo ɗo ɓorni limse shiyasa wadirade a tampa, doo muɗum woodi hotoji nyan siyasa en ɗo vinɗi gawuna garo 2023.

"Nyibol gidan sama" mangol gol mari hawa tati dow mudum suddirama be kwano bodejum dum faunirama be pop danejum windoji mudum wadanama gilas aluminium les maga pentirama be penti bodejum wodi ko waɗi jamɗe ha do jippuji maga.

Tamel fijirde fijirle zamanu, ɗum bol kosɗe marngel kalaaji daneeji, be ɓaleeji- ɓaleeji. Ngel ɗo jooɗi haa leddi nder geene haa kombi pul. Ɓingel pamarel ɗo dari haa sera pul mai.

Keikeyel, kokuma korowal gurgu'en, ngal mari tayaje maude didi be pamare diɗi, ngal wot korowal balewal be jude turugo dum, do naftira be majum gam turugo gurgu'en be be kosde mum nawata ha asibitiji be der ci’e.

Dammugal sare nyiɓande hesere ɗe timminai ka nder mahol muɗum pentira ɗak ash be balejum dow muɗum wannama wayaji yite lamtarki ɓandu mahol mai bo faunira ma be tayis ji baleji baleji.

Himɓɓe worɓe hausa’en hamɓe jego ɓeɗo va’i pucci fauniraɗi pauniji fere-fere ɓeɗo ɓorni gareji lamu fere-fere ji ɓeɗo waɗi metali mauɗi mauɗi ɓaleji.

Limse nƴotaaɗe feere-feere, ɓe ɗo ɓili haa dow hanga.

Parantiji siramic, kanji tati ɗi kala muɗum danejum, ɗiɗo joɗi dow tayis ɓalejum ɗiɗo naftire ha nyamugo nyamdu ko kuma sendugo kareji.

Tutawal wonɗi leɗɗi ɗanewal. Ngal ɓamɗu muɗum woɗi ɗiɗi juɗɗi ɗiɗi, ɓe ɗammuɗi ɗiɗi. Waɗiraɗi ɓe kolo cuɗijum. Ɗen ɓe ɗiɗol gongol fere ngol hore ɓi'aɗama. Marnɗe shilɓi shilɓi ɓe kala Yelo ha gefe.

Kaatane defirgo nyamdu ɗum zamanu naftirojum henndu gas, andiraaɗum otomatik gas kuka. Ɗo mari geese ɗiɗi, ɗum kampani sooni, ɗo jooɗi haa dow tayis haa leddi.

Kare paune roɓe fere-fereji ɗum jambakiji ɓe paudaji be kotes ji pentugo peɗeli ɓe ɗo kashidi nder kantaji ha nder shago be do naftira on ha pauneje yeso roɓe be koli maɓɓe.

I kon daldal matotiral jaman ɗum instagram ɗum naftirta ɗum ha fottugo yeuta ko soorugo kare ko waɗugo tallaji ferefere ha nder woyaji jamanu.

Curde mayo mango ɗo jurta chaka ladde. Leɗɗe mawɗe mawɗe ɗo fuɗi gefeji mayo may. Himɓe ɗiɗo ɗo dari ha les jurde may, go to ɗo ɓorni riga danejum be salla ɓalejum, goto bo ɗo ɓorni limse culɗi be gajeren wan doyel cudiel, o ɗo jogi keshi mako.

Kareji ilectronics naftiroje hite lamtarki ɗuɗɗe ɗiɗo sankiti ha yeso chagoru haa leddi. Ko hauti be sipikaji wufa, be jamɗe macinji, esi, be blendaji, be jogji je dollirgo ndiyam.

Magani nawugo jokke ɓandu Oburofen Parasitamol ɗo naftire ha hoinu go ko kuma ittugo na walle ko shafi jokke ha ɓandu ɓii adama.

Nder lumo sorrugo kareji nyamdu kecci kecci, andiraji kayan gwari, dankaliji nasara'en ɗo kasi nder bokitiji duɗdi be tumatur je boɗeje do kasi der bokiti be luttuɗum kareji nyamdu fere fere.

Juɗe goɗdo ɗo jogi kondo hon diɗon gotel boɗeyel gotel chudiyel, kondo naftire ha siwugo ndiyam ko sedirgo kujeji ha chi’e ko kuma waɗugo sabulu be soso ngam yiwugo.

Jamdi playa andira di kotta ɗum ɓanɗu muɗum waɗira be jamdi ɓaleri, ɗum waɗa nama juɗe roba yeloje, ɗo joɗi dou leggal huwiroɓe ɗo naftira be majum hatta ugo jamɗe ko yewu go.

Defte ɗuɗɗe vindirade ɗemgal turankore, ɗe ɗo paki nder chefji, ha sudu jangordu andiraɗum laibrary, himbe ɗo yaha ha maru gam janga defteji fere-fereji gam moftugo sandal.

Maagani ustugo kokuma ittugo nawalla andira ɗum aspirin goɗɗum ɗo nder goraji muɗum goɗɗum bo ɗo nder kwali wayaji luttuɗi bo ɗo joɗi ha leddi ɗum ɗo naftira on gam ustugo nawalla kokuma ittugo nawalla ha ɓandu ko chafi nawol hore ko jokke.

Ɓikkol goyabe hol dudkon kon itta kol ɗo joɗi dow parantiyel rooba daneyel ha dow tebor bo kon ɗo takki be bafe mudum wore ta’itama nder mudum do voji coi ɓandu mujum bo hako ha kojum rufana ndiyam.

Jamɗe supaaynaaji vo’ingo mootaaji, be maacinji, be janareetooji, nder akwaatiiru ɓaleeru ndu ɗoo jooɗi, haa nder maaru woodi jamɗe supaaynaaje mawɗe mawɗe be soketji muu ɗum feere-feere.

aquaciyel fewnu dikkareji nyamdug vekareji yarugo andiragel dipfiriza daniyel der magel wadira silva ngel do mabbiti ngel do naftira on hasigugo nyamduji fere-fere vekareji yarugo gam ta vona

Goɗɗo gorko derkeejo, o ɗo dari kombi mahol saare, o ɗo ɓorni riigayel ɓaleyel fawniraangel pawne daneejum, ɗo vindi naaik-e'aar-eyaa-foos ha dow maagel, o ɗo duhi sarla ɓaleha, o ɗo faɗi paɗe ɓaleeje, o ɗo jogi suwetayel maako ha juuɗe.

Kofi ji yarirɗi ɗi gilas kanji ɗubi ɗiɗo paki nɗer kauntaji ɓiwaɗirama ɓe gilas danejum les maji faunirama ɓe pentiji fere-fereji, ɗe ɗo naftira on ha yarugo ndiyam, ko shay, i ko kosam ko konai.

Kareji ɗuɗɗi fere-fereji, ɗo sankiti dow tebur ko hauti be kakuletoyel waɗugo lissafi be defte vindaɗe fere-fereje be jamɗe vo’inirgo yite lamtarki be notirji.

Injiyel gel sa irgo be tamsirgo ngel andira microwave oven. Ngel naftirta yite lamtarki, ngel do naftira ha shi’e gam tamsugo, ko sau'go ko defugo kujeji fere-fere be yite lamtarki.

Korom je kutching ɗe palo kanje ɗiɗi, ɗiɗo dari nder paloru. Dow maje waɗi na tamu suddira be leppol boɗe jum, ɓandu muɗum bo ɓe leggal andira goldin colo. Wodi piloji paramari ɗo joɗi dow muɗum.

hoto tutawal wondi leddi i mari didi maudi maudi tati dow muɗum wodi didol ha ko hakowol chaka muɗum didol bodewol les muɗum bo didol yelowol

Ɓo chamji jaramji zamanu fere fereji ko nandi é fanta, shwebs, yogotji, be luttudum kareji do kasi der kantaji ha chagoru maundu andirandu supermaket ha lumo.

injiyel fondirgo doggugo iyam be fiigo ɓernde ɓii Aadama, ngel ɓandu muɗum rooba daneejum, ngel woodi bindi ɓaleeji fere-fereji. Ngel ɗo naftire on ha foondugo mba’ugo ko jippugo iyam haa ɓandu ɓii Aadama.

Derke’en fijoɓe pijirle zamanu ɗum bol kosɗe, kamɓe tato ɓe ɗo fija bol nder fili, ɗido ɗo ɓorni je si danejum be stoki danejum, goto bo ɗo ɓorni jc yelo be stoki yelo be paɗe ɓorne ɓaleje.

Kareeji hutinurki hannde e janngo ferefere ji ,ɗo jooɗi ɗo leddi, baggu ɗo joɗi kombi muuɗum ,be leggal fi'ugo baggu may. Woodi sagddeere nde ɓanndu muuɗum leggal njamndi muuɗum bo ɓaleeri ,woodi guduma ,nden be diga wasugo leddi ,be luttuɗum kareeji naftirgo.

Leggal fulawa faunuki sare, ɗo dari ha leddi be kombi muɗum wodi benciwal wadirangal jamɗe ngal pentira pentiji boɗejum be hako hakoji.

Motayel pamarel ɓaleyel ngel ɗo dilla dow lawol nder ladde, shahara sera magel wodi gene pamare be leɗɗe pamare be mauɗe kombi vendu ndiyam ma pendiru.

Akuatiru rediyo wa manga danewa andiraga teb, ga wodi spikaji didi gado naftira ha fi’uko kasedji ko kuma nangugo tashaji rediyo gam hedutuki habaruji.

Ɗammugal yonɗe sare gal mota nastirta. Mabboɗe muɗum waɗira be jamɗi. Pentira be penti nɗanejum. Amma hore muɗum woɗi penti nɗanejum be balejum.

Ɗo ɗatal lawol jirgin kasa waɗira ngol jamɗe tedduɗe bo rufana korka'e ha chaka be sera magol. Jama'are himɓe ɗunde ɗo wanca sera maagol ɗo jogi boroji.

Injiyel blenda nafti roye hite lantarki gel dum naftirta ha namugo nyebbe, be tattashe, be tumatur, be albasa, be konandi be muɗum, be kofiji muɗum kanje ɗiɗi, ɗiwaɗira gilas be maɓɓoɗe magel ɗo joɗi dow tebur.

Leggal leemu pamaral, asbinaangal nder buhuure ɗo dari, haa leddi. To ngal mawni, ngal doftete, ngal aawe haa ngesa, ko kuma haa ɓaawo saare. Sera maagal woodi leɗɗe pamare pamare, fere-fereje, be geene.

Nder shagoru supermaket, sabuluji andiraɗi detol, ɗo kashi do chefji ji, ɗo naftire ha lotugo ɓandu ngam itta nyawuji laral ɓandu be purɗeli be ko nandi e majum.

Kakel kare sendugo hitte lamtarki andira gel extention waya, ngel ɗo nder suduma ngel ngel waɗira ma roba cuɗijum, ngel wodi ɓurɗe guda jego ɗe hosata soketji fere-fereji, be ɓurɗe hosugo usb ji ɗuɗɗi, ngel ɗo naftiri on ngam chajugo wayaji, ko waɗugo fankaji, ko kare luttuɗum ɗum electronics.

Bikkon piya guda nai, ɗo joɗi dou tebur, firanga be ledde, wore sekama nɗer mare wodi ɓingel luttuɗe bo sekaka.

Filiwa nga fijugo pijirle zamanu ɗum bol kosɗe nga awana geene kecce, nga wod wodi layiji didi daneji haa nder manga, sera manga wodi koromje ɗuɗɗe jouɗugo.

Nyiɓaalo maungo ngo zamanu, bongoru muuɗum pentira pentiiji nyiɓɓuɗi, be ɓalleji, ɗum waana windooji alumiinium ɗi gilas, ɗum wanna bo mahol ngol dow muuɗum woodi jamɗe, dammuɗe muuɗum ma jamɗe dow muuɗum ɗo vindi intanaachinal skools, himɓe ɗiɗo ɗo saala ha yeso, gooto ɗo va’i maashin.

Hoto godɗo didaɗo ɗo ɓari, bongoru mahol siminti, dau magol wodi godɗo gorko, wodi vakuɗe ɓe gashin baki, oɗo mosi oɗo humni humnere marde feskab.

Derke en fijoɓe bal kamɓe njetato, ɓeɗo ɓorni rigaji chuɗiji be gajerewonɗoji chudiji. ɓeɗo faɗi paɗe yeloje be ardiɗo maɓɓe ɗo dari ha caka maɓɓe.

Guduma fiirgo usa waɗiraa ɗum jamdi ɓaleri, jungo majum bo waɗira be leggal, ha do majum wodi eri ɗo vindi 3 20 ɗum ɗo naftire hafyugo kusa ko konandi e majum.

Alluha ka talla kompaniji. Dou maka ɗo vindi masar Bauchi, wodi hotoji masaje e Bauchi kala-kala dou maka. Ɗum ɗo naftire ngam ɗum andina himɓe irin kareje ɗi kompani mari.

Pali ɗiɗi wadira gilas danejum, ɗiɗo joɗi dau tebur, ɗiɗo naftireno on zamanuji ko sali ha wadugo aci balbal kunna yite gam yainugo ko kuma haskugo nder cuɗi.

Debbo ɗo dari jimbiti jungo muɗum nano, owodi jawo mango be kalagaje ɗiɗi ha kooli mako, oɗo ɓorni limse fauniraɗe kalaaji fere-fere ha kombi dammugal.

Babal nyiɓugo sare maunde. Ɗum wasi sera mudum ngam wadugo faundation. Ɗum haɓɓi rodiji mauɗi-mauɗi, katakoje ɗo wali, jarendi ɗo jugi. Ɗum ɗo taska fuɗɗugo nyiɓalo sare.

Yeso nyibalo zamano dum gidan sama ma pindijum mardum hawaji ɗuddi yeso mudum faunirama be gilasji fere-fereji takka ha bongoru.

Sarka paune roɓe. Ɗum ɓiluki ha ɗanɗe be yeri andira ɗum antuka ɗum wadugo ha kine roɓe ɗo naftira ɗum ha pauneji muɗum fere-fereji.

Tuutawal wonndi leddi, ndi ɗo ɓili dow leggal, ndi ɗo mari kalaaji nayi, sera maajum ngal woodi kala boɗeejum, hoodere ɓaleere ɗo diidi haa caka muuɗum, sera bo woodi kala haako haakojum haa les, be yeloojum haa dow.

Ndottiyen worɓe ɗiɗo ɓeɗo jogi gif, goto ɗo ɓorni garewol danewol, oɗo haɓɓi agogo ɓalewa be humnere oɗo mosi, goto bo ɓorni limse shuɗi oɗo humni humnere zanna bukar, oɗo mosi hankoma oɗo haɓɓi agogo.

Nyiɓol Asibitiwa manga, nga inde mum andirama Dailog Speshalis Kiliinik. Nga hakkilinta ko shaafi gite be noppi be kondoje, nga ɗo mari gidan samaji nga takkanaama gilasji kowaagol maaga waɗiraama be jamɗe pentaaɗum daneejum. Moota pamara ɗo dari ha yaasi muuɗum.

Leggal fulawa pamaral gal asbina nder buhure nde do dari ha leddi ngal finni pindi bodeji gefe magal woɗi gene gecche fudi kosgal goddo do vangi ha sera

Limse roɓe fere-fereji guda tati. Gotol ɓalewol ched be salla mari botin danejum, gotol ched be salla mari layiji boɗeji-boɗeji, gotol bo rigawol mangol danewol margol kalaji fere-fere haa ɓandu muɗum.

Jama'are himɓe worɓe mauɓe-mauɓe ɓeɗo waɗi safuji ɓeɗo jula julde janaiza. Ɓeɗo ɓorni jompaji, ɓeɗo waɗi kumneje goto maɓɓe ɗo waɗi gilas ha gite mako. Woɓɓe bo ɗo dari ha ɓawo tooh mota bo ɗo dari.

Chaagooru Kaafinta en Fonisho fiyu6e koromje, 6e fii korowal mangal ngal kushinwalji Paalo ngal suddirama beh leppol goldin kolo ngal pauniraama be pauneeji fere fere Kaafintaajo mai đo dari haa shera ođo 6orni rigayel 6aleyel ođo turi.

Nder suudu nƴibaɲdu timmina. Dow muuɗum faunirama be jaageji jamanu POP, hiite ɗo kunni haa geefe. Chaka muuɗum woodi aria bof lamtarki, amma wala bof mai.

Leɗɗe fulawa je duɗɗe pindi bodeji ha kombi lawol kolta ha dubbe mahol sare mota balewa manga do dari ha kombi mahol.

Limseere rouɓe maunde andirandee buubu. Ndu ɓandu muuɗum ɓaleejum, juuɗe muɗum bo daneejum ngol ɗo ɓilii ha nder Suudu. Seramagol woodi leeso mango be gilass.

Nyebbam wujango bandu nufadu mudum daneru mabodel mudum bo baleyel nodo jodi dow kappet no do naftira on ha wujango bandu gam diggingo bandu ko delkingo ko ittugo fuldeli inde majam, premium bo dilotion.

Goddo gorko mauɗo oɗo ɓorni garewol danewol, ngol nyotira be nyugol juɗe andira ɗum kwaɗo da linzami, oɗo wati juɗe ha jiba oɗo dari nder sudu hoterru, gaɗa mako wodi tebul danejum ɗo dari, kofiji gilas ɗiɗi ɗo hippi dow muɗum, gongongru ɗo dari be luttuɗum himɓe ofje ha gaɗa to.

Derke’en fijooɓe pijirle zamanu ɗum bol kosɗe, kamɓe njowo. Ɓe ɗo wanca nder fili, ɓe ɗo ɓorni jesiji pink, ɓe ɗo waɗi stokiji be paɗe ɓorne fere-fereji, woɓɓe bo ɗiɗo ɗo jooɗi dou mahol laara ɓe.

Motaji wasuki lawol mawɗi mawɗi andiraɗum buldozaa be katafila, marɗi kala yelo ɗiɗo huwa do lawol. Ɗiɗo naftire on ngam wasuki lawol, be daɗɗuki kolta ji ha dow laabi.

Ɓiɓɓe mauɓe be famarɓe e'roɓe ɓe sappo e'tato be gorko goto. Mauɓe maɓɓe ɗo dari, famarɓe maɓɓe ɗo yoppini haa yeso. Mauɓe mai ɓeɗo ɓorni limse gargajiya.